Daganna maate gamba yte mittimma leelishanni angasa siqqo amadde hadhanni nootta leelishano

Tini la'neemmoti misi saada ikkitanna iseno meicho ikkitanna itte heedhannohu haayisonna uta ikkanna haqqete howamewo darga heedhe ittanni noota leellishshannonke.

Tini albaankenni leelittanni nooti hayyoteni loonsonniti me'mote horose waasa bande biifise fushateti loosantino gari akkala ikkitino daafira dibifano.

Kuni albaanke noo hijaarinna uurre noo kaameli mannu marre daa"atateno manu hogophe harateno lowo geeshsha danchaho yaate

Kuni manni sase mannaati yaate harayi noohu doogote aleenno jakkeetta uddidhe no woroonni gurde uddidhe no qaaqqo hanqafidhe no doogo haraayi no yaate qaaqqu angase no mitte maateeti yaate

Hijaara kuni hijaaraho yinannihu maati? Ijaaruyiitino horosi maati? ijaara afi'nannihuno bayiichu mamichooti? Ijaaruyiitino horosi ise maati? Ijaara anfannihu bayiichu katamahonso gaxarete?

Kuni shaafeetu latishshaho yini shaafeeetu latishshaho yinina isi shaafeeta maati shaafeeta horoonsidhannori aye"ooti shaafeetaho horoonsidhanno mannuwa aye"ooti tenne shaafeeta maaho horonsira dandiinanni

Kuni amma'note dani umonsa xaaxire uddanonsa seeda uddire maganu mininni huuccire woyi qaale macciishshe fulanni noo mannaati yine woshshinanni.

Kuni sumudaho yaa mayyate? Kuni sumudi horoonsi'nanni baychi mamiichooti? Kuni sumudi mama loosamino? Konne sumuda hiitto assine afa dandiinanni Kuni sumudi may horo aa dandaannonke ?

Kuni mine gallanni mineeti yinannihu minamino gari woyi qoxxeesisi lowo geeshsha dancha ikkinokkita leellishano

Tini muro maaho kaa'lanonke, tene muro mamicho afi'nanni ,murohu loosiseno maati ,muro horonsidhanori ayiioti, muro maaho kaa'littanonke

Kuni babbaxino danni uduunichoti yinnannihu maati, kuni babbaxino dani uduunichi yaamama mayra hasiisu ,kuni babbaxino danni uduunichi horo aanoti ise maati?

Kuni la'neemmohu godo'lete danaati yaate. Kuwase godo'lanno woyi dode wolu balaxaasikki gede balaxe ba'latto adhino leellishanno.

Albankeenni leellannohu noohu dubbu saadaati isino doobbiicho insano dubboho galtannoteeti mine galtannore di'ikkitino dubbu saada yine woshinannireeti

Tini la'neemmoti mini saadati, saadate horo maati yinuummoro ado xudhate buuro adhate kaa'littanonke saadate horo lowo geeshsha danchate

tini mini saada doogo hadhanni noote, uyiitaakketi kayiinni horose ado uyiitaanke danise duumo ikkeeho ,lame saadaati lamu manni alba hige haranna mittu saa haare haranni nooota leellishanno.

albaankenni leellani noohu rosu mini lowo geeshsha danchaho qaaqqulu timirte addite gobbate ikkittano yine hendanni, minuno minamino gari lowontanni biiffano.

Albankeenni leeltanni noori odoote shiqinori sidaamu qoqqowinni dancha mannaho rosiisate hadhanni noota leellishanno

Kuni albankeenni leellanni noohu ijaara minnanniwa na ashawanna kincho shiqqi shiqqi asse loosanno mannira qixxeessanni noori harinshonsa gari lowo geeshsha danchaho.

Kuni maxaafaho yinanniho manchu beetti tamaaranno woyiite woyi buuxanno woyiite maayi kaa'lo woyi maayi horo aanno?

Tini ama'note dani itiyopiyu giddoonni afantannori insano misilete aana noori fooxansa xaaxidhe kiironsanno haammata ikkititanna ofolte noota leellishshanno.

Tini maxaaffa maaho kaa'littanonke, maxaaffate horo maati, maxaaffa horonsidhanorino ayeeoti, maxaaffa horonsi'nanni woyte maaho kaa'littanonke, maxaafa afi'neemmohuno mamati, maxaaffa tsafanorino ayeeoti.

Tini la'neemmoti muronna laalo kayisi'nummoha ikkiro galleemmo mini giddoonni lowo geeshsha biinfille uyiitanno.

kuri la'neemmori dadalu dani duucha muro dada'litanni no gede leellishshanno muuze paapayenna woleno konne lawanore dada'litanni no mannootaati.

kuri afantino gashshaano, jajabbaannu, mannaho dancha lawishsha ikkite woronsaanni dagganno ilamara dancha lawishsha ikkite leeltanno annuwaati.

tini albankeenni leeltanoti biifinse mannu dayee ofollara gottiima bayiicho worre manni ofolle fooliishshirara worroonni bayiichooti lowo geeshsha danchaho.

Tini faashine seennu uddire jilunna woyi hagiiru minira uddi'ne ha'nanni uddano ikkitino daafira lowo geeshsha danchate.

kuni mini gallanni mineeti minnoonnisi gari lowo geeshsha danchaho kulle minshannisiri coyi dinosi minamewo gari huxxamino gari lowo geeshsha danchaho.

Hayyonna bude yinanniri sidaamu manni uddiranno uddano uddire loonsoonni bayicho ofolle gonfa uddire angasira siqqo amade biifinotanna dancha ikkinota leellishanno

Tini giwirinnu muro iseno su'mase badalate. Itate kaa'litannonkke hiisiine inttanni yiniha ikkiro, murrayiise gootaarrayise mooshshine ka'ne daankke itate kaa'litannonkke murooi.

kuni ijaari xaalla hanafame loosamanni noota leellishshanno ,loosame kairo biifanno dana leellishshanno.

kuni albakeenni leellanni noo mine dancha shonboqoteyi minnoonni mineeti baatto ofoltewo gara lowonta danchaho minuno minamasi lowonta danchaho.

hayyonna bude yinannihu kuni mannu looseenna intanni sagale loosi'nanni mixashshooti maa loosi'nanni yinoro inteemmo buddeena ganne horonsi'nanni mixashshooti.

kuni la'neemmohu mini saadaati yine woshshinanni, mannu haarannokki gede isi hogophe mannaho ayiirrannokki gede harichu waasanna badala hogophe haranni nooho yine woshshinanni.

Baattote ofolla dhagge. Baattote ofolla dhagge garinni noo dubbi saadate ikko moyichoho giddosiinni heedhanno hayisso saada itate kaa'litanno. Moyichu kayinni giddose galate kaa'lanno bayichooti.

kuni la'neemmo misile giddo looosanni noo manni sagale waase tataayiise addi addi sayiinera wore leellishanni noo mannaati.

tini kalaqote qooxeessi babaxitino haqqe kayiinsse kayiinsse saadanna moyiichu e''e saada ittanno sagalenna moyiichu galanno bayiichooti.

Kuni albankeennni la'neemmohu sidaanchu mini shonboqqote seekkine lowontanni dancha gede assine minnoonni mineeti minameewo gari lowo geeshsha danchaho.

Kuni albankeenni leellayi noo wedelli dodde dancha ba'latto adhitara alba higge doddara injjeessidhanni noo wedellaati.

Kuni albbankeenni la'neemmo manni hogowaanchoho hogowisiisidhe mittu amade haranna mittu badheenni ganana doogote hadhanni noo mannaati yaate.

Tini albankeenni leeltanni nooti mini saada ikkitanna siito hayisso ittanni noote. Daniseno kolishshoho. Albisera waajju noose. Iseno hayisso ittanni noota leellishshannonke.

Minunna biirote uduunnichi gonxanni bayichinna ofollinanni bayichi lowo geesha danchaho lowo geesha baxisanno.

Tini albankeennni leeltanni noo sagale qixxeessinoyiti itate kaa'litaanke intummorono lowo geeshsha mannimmankera dancha ikkiteewoti leellannonke, kuni quuphu lukkuwuwi afi'nananniho, isino lowo geeshsha danchaho.

Kuni albankeenni leellanni noo manni faashine uddire annahonna amate qaaqqohonna qaaqqote anagansara hanqafire ofollino gara leellishanni noo mannaati yaate lowo geeshsha danchaho.

Tini kalaqote aana qooxeessaho sidaamu manni hurbaaxxe heeranno weseeti iseno maaho kaa'litannonke yiniro honge itate lowo geeshsha kaa'litannonke kaasanteyo garino lowo geeshsha danchaho.

Albankeennni worroyiti haqqe daddaloho worroyite daddalle mannu ga"a heehsshosa woyyeessate daddallanni noote noonsakkihu hidhe mine qiidhe giidhe sagalenna woy buna gafire agate kaa'litannonke.

kuni la'neemmohu baattote ofollate xagge minu sidaanchoho shonboqqote loonsoyiiho yaate mannu galannoho yaate shonboqqote biifinse loonsoonni lowonta biifanno mineeti.

Ijaara minnanni hee'noonni bayichira kincho wolewa nooha haare shiqqi assanni noota leellishanno mannootaati

Kuni kalaqote qooxeessa yine woshshinanni. Qooxeessuno lowo geeshsha dibiiffanno feeyaamameewookki baayichonna ishine bukko agaroonnikki baaycho ikkeewo daafira lowo geeshsha dibiiffanno.

Tini albankeenni leeltannoti afantino gashaano annuwa gattinokki dagara maganu qaale kulte gatissannoreeti affewokkiri maganu qaale affe gattawo gede mannaho xawisannoho isino maganu manchooti

Kuni la'neemohu muuziiqi uduunnichi maaho kaa'lanonke yinumoro dimitsenke horoonsirate kaa'lanonke uduunichooti yine woshshinanni

Tini hayyonna budu haqqu qottooti , bilawaho Haqqu qotto kayiini horo maa uuyiitanno yiniro Haqqa mudhate kaa'litanonke billawu kayiin mitoricho Laloho woy itanno sagale mudhate kaa'lanonke

tini mini saadaati yaate woshichoho gaare albasiinni no uurre eanno moyiicho agarate lowo geeshsha agarate kaa'lanno.

Kuni sagalete ayiinateeti yinanni, sagalete ayiinati maati yinummoha ikkiro badala xoxxiisse itanni noota leellishanno.

Kuni albankeen leelatanoti buncho le'ewo gari lowo geeshsha danchaho badhesee weese kayinse he'nooni le'ewo gari la"ano mannira lowo geeshsha danchate lowo geeshsha baxissano bunchoot yaate.

Tini daganna maatete yinannisa uurrite noo bayiichi lowo geeshsha giwisannota leellishanno mineho minnoonnohura worosiido usurroyiisikki daafira lowo geeshsha bushaho.

Kawi amma'note bayichooti yine woshshinanni mannu huucire gatannonna xiwamino manna huucine hurisinanni bayichoti mannaho maganu qaale jawana bayira ikkewoha kulle gatinsanni bayichoti yine woshinanni.

Tini kotte mannu wodhe lekkansa utichu woyi kinchu ganannonsakki gede woyi lekkansa gufidhannokki gede wodhe doogo haranno kotteeti yine woshineemmo danisino duumo ikkinota kulanno

Kuni La'neemmohu giwirinnu giddoonni afi'neemmohu shaani itateno kaa'lannonke baattote aanaanni afi'neemmohu illeteno la"ate kaa'lannonke isino lowo geeshsha danchaho.

Kuni albankeenni leellanni noohu afantino gashshaano annuwa, ga'a woronsaanni daggayino ilamara danchumma leellishshate badhensaa daggayi no ilamara dancha coye rosiisate leeltanno annuwwaati yine woshshinanninsa.

Baattote ofolla xagge gotinna heeshshi yitino giddoseenni kaayinsooyiti muro weese no mannu gale heerannohu Sidaanchu mini miname no kaayiini doogote kaameelu harani noota leelitano

kuni manni hayyonna bude ofolle hasaawanni no ofollino dargi lowo geeshsha danchaho sasu labbaahunna mitte meyaati ofolte hasaabbanni noota leellishshanno.

Tini leeltannoti albaankeenni noo misila Doogo haxxanni noo maate ikitanna La'neemowote alba huge qaafe haxxanni Noo maateet

Sidaamu manni budi uduunne uddire kuni manchi ofolle lowo geeshsha bifeyoota leellishanni noo manchooti angasira siqqo amaxxe no.

Tini baattote ofolla dhagge dhaggeeffantayite. Lowo geeshsha ofollose maala'lawote la"awo manni baalira baattote ofolla Lowo geeshsha maala'lissawote.

Tini la'neemo misilla dagatenna maatete yine woshinnanninsa qolo udidhe qolonna gonfa udidhe hadhano manoottaati insano angansara urde amadde goowinsara qolo xaaxidhe hadhanni noo mannaati yine woshinnannisa.

Kuni albankeenni leellanni noo manni gonfa uddire dagatenna mannaho danchummansa sidaamuyita roorrensa leellishanni noo mannaati. Angansara siqqo amade haranni noo mannaati.

Kuni la'neemmohu sagalete ayinati isino maati yinummoro weesete giddonni honge iillinshe afi'neemmobo isino omolchoho. Xaanxenna worroonni gari lowo geeshsha dibiifanno.

Tini hayyona budeho. Maati yiniha ikkiro su'mise meesanete. Horo maa uuyitaankeya yiniha ikkiro haqqe bocirate ikkitanno.

Kuni albankeenni leellanni noohu loosu danaati isino loosuno maati yinummoha ikkiro buna xoxxiissire looso mishikkinni loose ga’a heeshshonsa woyyeessineemmo danchawa iillineemmo yee loosanni noo mannaati.

loosu dana babaxewo shaqaxe albaseenni wodhite dada'litayi no ga'a heeshshose woyyeesseemma mannu iilleewa iilleemma yite mannaho dancha lawishsha ikkitanni no.

Amma'noti ayinati kawiichi mannu ammane gatewokkihu gede magano huuccire danchare adhe fulanno amma'nite base yine woshshinanni.

Kuni la'neemmo uduunnichchi woyi muziiqi dimtse aate woyi dimtse biifisate kaa'lannonke uduunnichchooti woyi muziiqaati yine woshshinanni

Tini saada mini saadaati yine woshshinanni insano danansa kolidda saadaati ittanno sagale ittanno bayiichcho murre qixxeessinoyiinsata ittani no ittanni noo gari lowo geeshsha danchaho

Kuni la'neemmo misile giddo odoonna woy egenno woleho qole sayiisanni noo manchooti yine woshshinanni.

Kuni babbaxino dani uddunichi mudhate kaali'tanonnke, wolenno qole waasa mudhate shunikurta kataffirate kaali'tanonnke, iseno haaro ikitino daafira lowo geesha biiffano.